Ogu n'omundaara hariho abakazi babiri n'omushaija nibaguza karooti, enyaanya, mukeene, obutuunguru buri aha butaasa na wotameloni

Ebi nibabyeta ebishwaga biri omukishaka, harimu ebinyantsi ,ebiti ebyomire

Nindeeba eki ekishushani omwana ariyo nazaana omupiira ajwaire esaati erimu ya yero ruguriini aha ari harumu guriini na buraaka

Aha nindeeba omushaija aheekire ebitookye aha gaari hariho emotoka hariho n'abantu hariho emitumba hariho emiti hariho eiguru rya nindeeba hariho ebintu bya hwaiti

Ekishushani eki ahi kiri hariho amaizi, amaju, emiti, emigongo, ebicu, ekiho

N'omuntu nanaba engaro ariyo nanaba engaro na sabuuni.

Ekishushani eki ninkireeba kirimu eshenda karoti ebyangu emboga ebijuma harimu erangi erikwiragura biri aha rutara

Nindeeba ekishushani haruho omushaija ajwaire glove nateera maaso ahabipiira by'emotoka

Egi n'enyanja erimu amaizi, harimu enjuubu, hariho enyangi, harimu ebinyatsi hariho ebiti

Ekishuushani eki ahikiri nindeeba harimu enjoki niziruga omukihumi eyi zikugiririsa obwooki bwazo

Nindeeba ezi ni siripa ziri aha rubaho zikozirwe omu bendera ya Uganda kandi ahandi ni buraaka

Ezi n'embogo ziri omu kishaaka hariho emisozi, emiti

Egi n'eduuramu eri aha mahega ahi bakuteekyeramu waragi hariho ekidoomora hariho omugyera, emitumba, ebinyatsi, engata

Egi n'egaari y'omwinka, egaari y'omwinka ahansi hariho amabaare kandi ahandi hariho ebiti omumaisho gaayo harimu ekyoma

Ekishushani eki nindeeba esafuria ahamahega hariho amahega esaafuriya eteekire ahamahega hariho enku nindeeba omwika gurikwera .

Ogu n'omuntu ajwire engofire yorukwanzi ajwire akakwanzi afumwire okutu yatamu akooma k'omu matu k'obukwamzi

Nindeeba omushaija ari ahari piki omu nguuto harimu ente ziine amahembe bari ebinyaatsi hariyo ebiti amaju enguuto

Aka n'akatare hariho ekikyeka, obudeeya, ebijwaro abantu hariho n'ekintu ky'amashanyarazi

Aha nindeeba enju ashenyukire hariho ebindeeya bya hwaiti hariho ebiti amabaati, ebinyaatsi

Nindeba enjojo ahiziri hariho ebinyasi, hariho ebiti, ebiguffu, hariho ebiringwa.